Perri jaru nopu nyu legey yi ku aye perr yu khala weex

Ñarri jigéen bu sol ay garambu, keenë ki sol garambu bu sokolaa am lu bulo, def musoor gu bulo, toog si bàngi fotoor, bu döom taal, am ay ñegenaay yu ñuul. Kenen ki taxaw tek ko loxom sol garambu bu nétte, am lu baxxë, def musoor gu weex.

Ay kartungi gutti juice yu mango yu wèèx am ap dèseh dóómam mango ak ay daggi mango ak xobi mango ba, am ay bindi yu ñuul am lu werta ak ap dèseh xobi mango ak lu xonxu.

Gigeen ju sol garambubu bu netteh am lu xonxu moser si tóóg ci bangi fotorr bu sokola teyeh kalpèh bu xonxu, takka lam, cèèn ak lonlon yu dórèh.

Neek bunj turr dereh ku cima nyarri palanter ak buntu neek bu wekh

Ap diw, diw buy gèneh kawarru yaram nekka ci paket bu wèèx am lu ruus am bindi yu ñuul am lu werta am tanki nit yu sèè feñ.

Ñaari gutti juice , gutti yu nido yo xam neh loci def dan ko gis am ndapu yu wèèx. Gutti bu njak bi def juice bu netteh, bu ci topuh def juice bu orans mu am bindi yu ñuul.

Sareetu mbaam gu yep sarsep mattë, goor gu tiyee mbaam mi sol mbaxana mu baxxë def lu weex, def maskë, sol mbuba mu weex, tubooy ju döom taal. Sareet bi daa werta, am ponno yu ñuul. Ham jigéen ju toopu si kowam, sol mbuba bu weex, def kaala gu ñuul, def maskë bu weex, def malaan gu bulo

Ap mandarga búy fridel barabi jokokai bi ci mejà bi ñinaan ko messenger. Mu am lu bula ak lu xonxu ak lu wèèx ci desen mandarga bi.

Aye mbuss mbuss si juice mung si ndeye jorr bi di juice ci ginger busi topuh di daxhar busi topuh di basap bu xhong khu busi topuh di buuye busi topuh di ditakh

Jurom mi mooli sima yun tek ci suuf ñu leeró ak turel buñ tek ci kaw mu def sima, ngabu turel ni ngabu bant la.

Ay bangi fotorr yu waraleh ay taball yu am lu sokola, ci kaw taball bi mugii am ay karton yu bula yu def ay morsoh yu wèèx , fotorr yi am na yu xonxu, ñuul ak yu bula.

Aye khaleh talibe jigeen sul yereh yu buluh am lu wekh ku goor ki sul yereh yu wekh tubey bu gatti bu nyul nyu tok si aye toguh yu xhong khu am tang ki weng am jangaleh kat jung kan sul yereh yu werta am lu chocola.

Ay daale bugsi yu weex, am lu siingam, am lu doomtahal, ak lu xala yoolet, ak lu nyuul si daale yi

Ñetti kuddi, kuddi weñ yun tek ci karó ñaari yu mak ak benna bu ndaw, bu séw ta gudu.